Dɔɔ ne biiri zeŋɛɛ la kaa bie a ŋmɛrɛ a zɛŋ hama kyɛ ŋmeɛrɛ ne kubo kaa kaŋ meŋ zɛl a kuuri ka dɔɔ meŋ ziŋ a nyɔge taa kyɛ kaa bie yaaroo gbɛɛ o su la kpare pilaa ane kpare buluu kyɛ kaa kparoo kaŋ meŋ e zeɛ.

Dɔɔ ziŋeɛ la a pɛgli koɔ kaa waa sɔglaa kyɛ kaa kapo waa pilaa ane sɔglaa kyɛ koo biŋ pilati kaa pilati meŋ waa pilaa ka libie meŋ beŋ be a waa zeere a ne pilaa.

Biire be la klaasi poʊ. Ka nasapɔgɔ meŋ bebe. A yɔg a bie kanga kyɛ la. Ka kanga meŋ zeŋ a lierɛ kaara a nasapɔg ane a bie. Kyɛ a biire meŋ kpareɛ waala duore, ziire, ane bon piɛle

Dakog biŋ la die poɔ ka dakog waa peɛɛl ane sɔglɔ ka tabol bin be ka bonpilaa dɔɔle be kyɛ kaa dakogree meŋ mine meŋ waa ŋa yɔɔraa toŋmɔ kyɛ ka bonpeɛɛle mine meŋ yagle be.

Kũũ daga biŋee laa ka pͻgeba zeŋ ka dͻͻ meŋ gbi dumo ka ba mine meŋ are are, ka ba kparԑԑ waa sͻgelͻ aneŋ peԑle aneŋ zeere kyԑ ka ba zupile doͻre ane sͻgelͻ ane peԑle kyԑ kaa zie waa mõͻ lԑ.

Vūū toŋtommɔ la are kyɛ ka poolo meŋ ba ka waayɛdɔre ane bon ziire be a pʋɔ.A ba kparesuure waala dɔre kyɛ ka a mine waa ziire kyɛ ka ba vɔgle zupilpeɛle

Noba seɛre la bawaa. Ka noba mukue waa ziire ane doure ane sɔglɔ. Kyɛ kaba eŋ kue ba gbɛɛ poʊ. Kyɛ ka ba zɛle, ba mene zɛle ba gbɛɛ ka ba mene meŋ gbɛɛ biŋ teŋe.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

Noba soɔro la koɔ. Ba yaarɛ ba boma. Ka ba mene kpare waa piɛli, ane sɔglɔ, ane doɔre. Ba mene gang la a koɔ poʊ. Yire meŋ areɛ be a e duore

Dɔba ane pɔgeba are kyɛ, ba waa gyamaa, ba mine bas u kparooŋ kaŋa ɔnnɔ na kõɔ a orɔbare waa sɔgelɔ ane peɛle. Ba tuo la boma mine.

Dɔba zeŋɛ la a pɛgele gangaa ka kaŋa de o nu a ŋmeɛre ne kyɛ ka kaŋ meŋ de daare a ti kyɛ kaa gangare waa sɔglɔ ane zeɛre kyɛ ba kaayaa waa pɛɛle ane sɔglɔ kyɛka kaŋa meŋ are ba puoriŋ kyɛ ka zie meŋ waa vaare lɛ.

Sola biŋee la, ka pͻgebͻ are ŋmaa gyili a soola a nyͻge taa nuuri. A pͻgebͻ e la noba noba ba nii. A pͻgebͻ, ba mine yԑre la kpare zeere ane kpare peԑle, kyԑ ka ba de a boma mine a pͻge ba zukue kyԑ nyͻge taa nuuri.

Dɔɔ are kaara la a lɔɛ a lɔɛ waare dɔgelɛɛ taa kaŋa bi la a puliŋ ka kaŋa meŋ saazu a puliŋ deme na taa peɛle ane zeere kaa saazu meŋ taa dɔre a zeere ane peɛle

Gama binnɛ tabul zu. A gama waa piɛl kyɛ ka duklee bin a taa vaare. Kaa waa na bɛgnu vaare kyɛ ka zugɔraa a meŋ bin a waa ziire ane piɛl ane sɔglɔ. Kyɛ ka vaar miŋ biŋ be

Pɔge koɔrɔ la zuma a zuma ba naŋ taa waaɛ yaga kyɛ kaa waa peɛli kyɛ ba su kpare naŋ waa dɔɛ peɛli sɔglɔ ane zēēre kyɛ kaa saluoni meŋ ko saa taŋ kaŋ me arɛɛ be.

Pɔgɔ bonyeni, dɔɔbɔ bayi. A dɔɔ de la bon a turo a dɔɔ kang. Kyɛ ka ba toore notooraa. A dɔɔ kanga kparoŋ taa la piɛle kyɛ k'o eŋ nutooro. Kyɛ ka a pɔgɔ meŋ eŋ a notooraa

pɔge sarra are la a pegeli boma ne laare kaa waa doɔre ane zeɛre ane vaare kyɛ kɔɔ la kɔɔ nyima saaŋ noba bayi te are a puori seŋ kyɛ ka ba meŋ kparre waa pɛɛle ane munku sɔglɔ.

Vūū tontonneba are la a kyɛ ka ba mine zeŋ ka ba mine are ba mine vɔgle zupili dɔre ba mine meŋ vuuni ka ba mine meŋ a dɔɔ.

Pɔgeba pɛgle la biiri kyɛ pɛgle gambilii kyɛ ka dɔɔ ane pɔge a zeŋ a sɛgrɛ a gama a pɔgɔ gama ne waaɛ dɔɛ kyɛ a ba kaya yɛree a noba naŋ sɛgrɛ kayɛrɛɛ waaɛ peɛle ka kaŋ meŋ are k,o meŋ kpareoo waa peɛle ka a pɔgɔ meŋ kparɛɛ waa zēērē.

Sobimaalba bee la ba ŋmaara la kuro kaŋa ŋmaara la ka kaŋa meŋ ŋmaara kyɛ ka kaŋa are dɔba mine meŋ te arɛɛ tɔɔre lɛ kyɛ ka lɔɔr biŋ be a lɔɔr waa bondoɔr kyɛ k,o gbɛɛ waa sɔglɔ.

Bibiiri gyamaa zeŋee la ka dɔba bata are ka kaŋa are ba nimitɔɔreŋ a de a ba pilaabɔɔl kyɛ su kpara zeɛ ka o kuree waa sɔgelaa kaa biiri meŋ kparɛɛ blue ane zeere

Bibile ŋmɛrɛ la gaŋare. A gaŋare waa pulaa ane sɔglɔ ane ziire. A bie meŋ kparo waa pulaa kyɛ k'o zu waa prɛprɛ lɛ. Kyɛ ka biire meŋ are are be a pɛgle kpuliŋkpulugra

Doɔ areɛ la ane poge ane bie. Ka ba pile wagye. Kyɛ a wagye taa sɔglɔ ane bon duore ane bon ziire. Kyɛ ka ba zeŋ lɔre zu. A lɔre meŋ tɔglɛ yagraa. Ka baa meŋ zeŋ. A baa meŋ waa na yagraa

Pɔge zeŋe la a maala bondirii o biŋee kɔrepootɔ ne siliba ane ɔreba arɔba waa pelaa ka kommie waa zeere kyɛ ka a dankyini a waa sɔglaa lɛ'

Dɔɔ be la sitɔɔ poɔ ka dɔɔ kaŋa meŋ te are be a su kparre pelaa kuri sɔglaa nɔɔte sɔglɔ kyɛ kaa a sitɔɔ poɔ boma waa doɔre ane pɛɛle ane zeɛre.

Pɔgeba bayoɔ gaa la kulaa ka banuu a tuo kyɛ ka bonyeni a are kyɛ a banuu nyɛ poɔ kaŋ pɛglɛɛ orɔba k,o waa dɔre kyɛ ba talɛrɛ zaa waa la kyɛnse kala kyɛ ka ba kparɛɛ waa sɔgla.

Dɔɔ arɛɛ la a dɔɔ su la kaayarɛɛ naŋ waa doɔ ane zeɛ kyɛ pɛgli baagi zie koo nɔɔteɛ waa boŋ zēēri ane boŋ peɛli kyɛ koo are kɔg kiretiri naŋ waa boŋ zèèri

Engineer deme zie la a kyɛ kuree mine bebe a waa sɔglɔ ane peɛle kyɛ ka ba su kpare peɛle ane kpare sɔglɔ kyɛ ka ba zupilee a waa dɔre kyɛvkavba duoro loɔrɔ kuro meŋ zu kaa kuree meŋ waa zeere.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

Pɔgsar mene sɛ la wagyere vaare kala, ne bon doɔe, ane bon ziire. Kyɛ tuo tuo boma ka ba pasɛl a poge. Kyɛ ka ba norteerɛ waa sɔglɔ ane doɔe

Bon koɔrezie la a kyɛ. Ba koɔro la aŋkaare, mango, kombie, dankele, kodu. A poge meŋ su la kpar sɔglaa ane kparo na taa piɛli ane ziire kyɛ pɛgli a mango kanga.

Pɔge koɔrɔ la boma a pɔge taa la kommie, samaane, kaarote, maŋgo ane o kaaya yɛre a waa doɔre kyɛ k'o maale o zu.

Doba bata are la a kyɛ. Ka ba pompinɛ koɔ kyɛ ka doɔ kanga a te goɔne. Ka bayi meŋ yoɔge mantaa. A boma vaare waa ŋa tevaar kyɛ ka zie waa pula pula le.

Nasapeɛl are l’a kyɛ ka bamine zeŋ. Ka dɔɔ kaŋa gbiŋ teŋɛ kyɛ ka kŭŭ-daka biŋ be. A kparɛɛ waa la sɔɔlɔ ane peɛl kyɛ ka ba vɔgele zupilpeɛl a ba poɔ.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

Lͻԑ kaŋ lͻԑ mine nyԑ la asidԑnte. Ka a lͻͻre kaŋ waa zeԑ kyԑ waa bile ka kaŋ meŋ waa pelaa kyԑ meŋ waa bile. Ka a bompelaa koo ŋmore. Ka dͻͻ are be, ka dͻͻ kaŋa meŋ kpare neԑkaŋ ka kaŋ meŋ kyԑnԑ waana kyԑ ka a lͻre kaŋa meŋ waana.

Lɔɔteɛ la be a kyɛ. Lɛbie la ka ba de sɛ eŋ a lɔɔteɛ pʋɔ ka lɛbie mine waa peɛle, ka a mine waa vaare kyɛ ka a mine waa dɔre. A mine meŋ waa la sɔglɔ.

Daa poʊ la a kyɛ. Poge duore la kommie anaare. Ka a kommie waa ziire kyɛ k'o taa kandawie. Ka kandawie waa sɔglɔ ane duoe ane bon ziire. Kyɛ ka kabɛge meŋ biŋ be.

Die poɔ la ka dakogi biŋ a waa sɔglaa lɛ kyɛ ka vaare mine meŋ biŋ a waa ŋa bɛnnoo vaare kyɛ ka dogile kaŋ meŋ biŋ kyɛ kaa teŋɛ waa ŋa yageraa.

Vūū die zie kaŋa. Ka diri be be, ka lɔɛ bi be. A lɔɛ mine waa peɛl, a di di. Mine meŋ waa bilii bilii lɛ, kyɛ ka ziiri a meŋ peɛl a be. Faaya sɛɛve lɔre are la be. A lɔre waa la zeɛ, ane kyɛnse kala.

Polisere be la a kyɛ. A su kpareɛ kaa taa sɔglɔ kyɛ vogle zupule ka a meŋ taa sɔglɔ kyɛ ka ba te doɔ kanga meŋ na taa kyaa nimikyaana a eŋ o kparoŋ eŋe.

Die dakoore. A dakoore waa la piɛle kyɛ waa kɔno kɔno. Kyɛ ka ba biŋ buk kanga be. Kyɛ ka die dankyemɛ meŋ waa piɛle ane sɔglɔ ane bon ziire

Pɔge ane dɔba be la kõɔ poɔ a pɔgeba mine yaarɛɛ ba kpare ka dɔbɔ meŋ yaare ba kpare kyɛ ka ba mine meŋ ba yaare ba kpare ba kparre waa la sɔglɔ an zeere ane dɔɛ ane bonpeɛle.

dɔɔ zɛle la o gbɛre kyɛ eŋ nɔɔteɛ ka a t peɛle ane sɔgelɔ ka o sɔɔseɛmeŋe doɔre ane zeere kyɛ ka o su kpare pelaa. Kaŋa meŋ la nɔɔte zeere aaneŋ sɔɔse peɛle pelaa kyɛ ka o kparoŋ taa sɔgelɔ ane peɛle a ne doɔre.

Noba be la gbore poʊ a waa yaga yaga lɛ. Kyɛ ka ba le le miiɛ. Kyɛ kaa noba meŋ kpareɛ waa ziire, ne piɛle ane, sɔglɔ, ane boŋ duoe ka ba be a koɔ poʊ.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

Yel yel kaŋ yel naa la a kyɛ nyɛ nobɔ naŋ gbultaa yaga lɛ ka ba su kparesɔglɔ ba mine meŋ su kparepeɛɛli kyɛ ka ba mine a eŋ nɔwoore kyɛ ka ba gbultaa a segilitaa are tabol kpoŋ be la a ba seŋsugliŋ ka zareŋ bilii bilii a yɛ ngmaa ngmaa a zie zaa.

Lɔɛ arɛɛ la kyɛ a lɔɛ zaa waa doɔre ka noba meŋ be a lɔɛ poɔ a lɔɛ mine meŋ waaɛ zeere ane peɛle kyɛ a noba meŋ kparɛɛ waaɛ peɛle ane sɔglɔ ane zeere ane vaare naŋ waa na bɛŋnovaare.

Pɔgɔbɔ bata kyɛne la kyɛ mare biiri meŋ bata kyɛ pɛgle kandawie. Ba tuo la boma a te tuore kanga meŋ k'o meŋ tuo boma a meŋ kyɛne. Kyɛ ba wagye mare meŋ e la zie

Doɔba banaare taa la tapolii a zel ne nesaalaa ka o gbɛre yoŋ saaŋ kyɛ ka ba su kparo sɔglɔ ane kparo piɛle, ane kparo doɔe. Kyɛ ka noba meŋ be a lɔre kang poʊ. Kyɛ ka polisere lɔre meŋ bebe a waa sɔglaa ane pulaa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

Pɔgɔ gaŋ la wagyere zu kyɛ la. A wagyere waa la yaga. A wagyere taa la piɛle, bon sɔglɔ, bon doɔe, bon ziire, ane vaare kala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

Pɔgɔ ane dɔɔbɔ areɛ la. Ka a pɔgɔbɔ mene ne a dɔbɔ mene meŋ zeŋ. Kyɛ ba na are, ba kpareɛ waa la duoe, ziire, piɛlii, sɔglɔ. Kyɛ ka ba vogle zupul kanga

Poge toore la noɔ tooraa kyɛ pɛgre o nuur. Kyɛ ka kan meŋ toore noɔ tooraa ka o waa pulaa. Kyɛ ka o mara bie ka a wagye waa zie ane duore. Poglee meŋ zeŋ la moto zu a meŋ toore noɔ tooraa

Doɔ ŋmɛɛre la bol. O ŋmɛ la a bol k'o do kyɛ k'o zele o gbɛre. K'o kureɛ waa sɔglaa k'o kparoŋ waa sɔglaa ane piɛle. Kyɛ kaa bol meŋ waa pulaa ane sɔglɔ ane ziire. Kyɛ ka noba mene meŋ kyene

Lɔre sore. Lɔre areɛ la. kaa nyebore zaa gmore kyɛ ka nyebore waa pulaa. Kyɛ ka doɔbo bata a are. Kanga vogle la zupul kyɛ ka neɛ kang meŋ zoŋ moto. A kparo waa duore.

Nansaaleba banaare be la ɔfere poɔ ka kaŋa e neŋsɔglaa kyɛ a nansaala kaŋa zɛgɛɛ o nu kyɛ pɛgle gane kaŋa meŋ biŋ la piltoore ane gama kyɛ ka a nansaala pɔge kaŋa zu waa pelaa lɛ.

Dɔg zeŋ la ka biire bayɔpoi a are kɔgoo kyo koo de aa bie kaŋa dɔɔloo gbɛɛ zu kyɛ ngmaara wɔɔtamilik a korɔ ba kaŋa e la bile koo ngmaara suuroo a wɔɔtamilik waa la zeɛ kyɛ kaa puori waa bɛɛnoŋ kala kyɛ ka ba kparɛɛ waa peɛɛli ba ba eŋ lɔɔteɛ.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

Dɔbɔ su la kpare sɔglɔ ane zupilzeere kyɛ pɛgle taaboore ka a waa zeere ane peɛle kyɛ ka ba mine meŋ kpare waɛ doɔre ne peɛle kyɛ ka ba haa ba nɔɛ.

Nobo mene are la a kyɛ a daara taa a teɛ ba nuure kyɛ ka kpare waa sɔglɔ ane piɛle kyɛ waa buluu kyɛ ka ba zupuleɛ waa piɛle

Pogesaraa zeŋe la. A koge latɔp. A latɔp waa sɔglaa lɛ. Kyɛ ka o kpar yɛre waa sɔglaa ane o kureɛ waa sɔglaa. Ka dakoge meŋ waa sɔglaa. Ka o zukuɔma mene waa la ziire lɛ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

Dɔba aree la, ba sue kpaare naŋ taa sɔglɔɔ ane zeɛre, ane pɛɛlɛɛ ane dɔre, ka lɔɛ meŋ are, ka meŋ are a meŋ eɛɛ gyɛmaa a meŋ taaɛ pɛɛl ane bonsɔglɔ a are be

Sakuu biire areɛ la. Ba lanneɛ dankyen. A dankyen waa pulaa kyɛ ba pɛgle la gama. Ka ba mene meŋ a le ba zureɛ kaa waa wogreɛ. Kyɛ ka ba kpareɛ waa piɛle ane ziire ane doure.

Fiitare la are ,ka ba kpare e zeɛ kyɛ ka ba zupile waa peɛle. Ba eŋ la nimikyaane kyɛ tɔɔre ba nuure ne nuwuure peɛle ane boŋziire

Wiri kyɛnɛ la ka pɔgebilii bata ka bayi do zeŋ a wiri zu kyɛ ka dɔɔ boŋyeni nyɔge a wiri miri a tagera kyɛ ka a dɔɔ kparoo waa pelaa ka a kuree waa sɔglaa a pɔgelee meŋ naŋ zeŋ meŋ kparoo waa pelaa ane zeere.

Pɔgɔ zeŋ yɔge la bie taa kyɛ kono. Ka dɔɔ kanga meŋ vuuni a kaara. Ka dɔɔ kanga meŋ biŋ moto kyɛ meŋ vuuni kyɛ de o fon a ŋmaara. Ka biire meŋ are. Pɔgɔsar bayi a meŋ ŋmaara pikyes

Dɔɔ ziŋɛɛ la a pɛgle kɔmpiita ka a kɔmpiita waa sɔglaa. A dɔɔ kuree waa la sɔglaa kyɛ ko nɔɔteɛ e dɔre kyɛ ka o ziŋ boŋdɔɔre zu. Mui meŋ biŋ la a be ane sola.

pɔge are la denden a yaare o nuuri kyɛ. ka o nyimɛ saa kyɛ kɔ kaara noba mine ka ba meŋ kaara taa ba kpare waa la sɔglɔ ane pɛɛle ane sɔglɔ a pɔge. naŋ are kparoo waa la buluu ane sɔglaa ka dɔɔ kaŋ. meŋ gaati te zeŋ kɔ kparoo. waa buluu.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

Nuuri yoŋ la saaŋ a kyɛ, a ti gama taa kyɛ pɛgeli . bonsɛgera kyɛ ka fone meŋ biŋ be ane bonzeɛre kyɛ ka ba kpare waa sɔglɔ.